Moɣuni binkobiri nyela ban galisi zibiranim biɛ tooni ka nan che ban pahipahi loori za bɛ sunsuuni bɛ nyaaŋa zaa ka tibihi binibini ka zibiranim maa nyela bin galisi ka binkobiri pahi ka nimaa ni nye moɣu.

Bihi galisi kpeŋɔ bɛ nyɛla baliyinsi bihi maa nyɛla ban zaya ka bɛ ŋmaaba foto tihi be bɛ nyaanga sheba ʒi duɣuri zaya ka sheba zaŋ gbambihi yili bɛ nuhi ka bɛ zaa nyɛla ban niŋ suhupiɛlli.

Salima ɡbibu shee shɛba nyɛla ban kuriya ka shɛba zaya ka shɛba ɡbubi ɡbambihi ka shɛba ʒiya jiɣinda so ye liiɡa piɛlli tam zuɣusaa yuuna bɛ ni ɡbiri shɛm kuɣusi ayi nyɛla din za zuɣusaa di ɡbunni bɛ ni ʒi luɣ' shɛli maa zaa niŋla nyam

bihi nyɛla ban laɣigim kuli noli n kahidi bɛniyahira ka zaŋ bɛ gbanbihi zali so nyɛla ŋɔ yɛ liga sabinli ka so jijam bulu ka so kuli niŋ nimohi gahida ka so yiɣisi kuri bɛ nyɛŋa ka be nyɛŋa zaa nyɛ moɣuka kom maa zori garita

Bindirigu nyɛla din ʒɛya boraadɛ nyɛla din pa zuɣusaa gala ata nyɛla din biɛni ka zahama nyɛ din paya kukpal kpam nyɛla din bɛ dinni bindigu maa bɛla laa ni ka di tingbani kaapɛt ʒiini ka di niŋ zaɣ piɛli biɛni

Niriba pam nyɛla bin laɣim kastil ni niriba nyɛla ban laɣim zaya gbansabla gbampiɛla kastil maa zaa nyɛla zaɣa piɛlli ka di tingbani nyɛ bini soŋ sheli sheba be kastil maa nangbani ha zaya ka paɣa so ye liiga piɛlli ka chena.

Kom nyɛla din bɛ kpɛ ka bi zaŋ booti nim baɣali baɣali di luɣa ni nyɛla ti bihi yiya bɛ tihi maa nyaansi ka numaa zaa deei kom bi zaa nyɛla bin niŋ nimmohi niraba ka nimaani ka kom n deei tiŋa

Niriba zaya so zaŋ o nuu tim o daadifu ni so chimdi binyɛra kpaari sɔŋda ka kpaari binshɛɣu niŋdi kuriga ni so za di ni nyaaŋa m-gbubi mashini loori kura be nyaaŋa ka bɛ za tii binyɛhiri m-pampa ka shɛba ʒi cheche zuɣu

Kilaasi rum ni bihi biɛni so nyɛla gbarigu ka ʒi o cheche zuɣu baaji buluu biɛni kilaasi maani mali penta mima ka bihi maa diɛmda so lebigi o nyaanga biriba na garawa nima be duu maani ka duu maa nyɛla din be nyam ka teebuli nyɛ din binshaɣukam biɛni.